Naikondo eri ahansi aha rubaju hariho ebinyaatsi byetooreirwe ihamba ry'emiti omuri naikondo harimu ejerikani

Omushaija ajwire esaati ya mutare arikuteka enyama, aha rubaju hariyo abantu omwe ajwire esaati.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'obudeeya burimu eby'okurya harimu obutuunguru hamwe n'emicungwa.

Omuzaani w’omupiira ajwaire esweeta eratukura n'empare nguufu eratukura ajwaire ekaito hamwe na sokisi.

Omwojo ajwire esati ya mutare n'enkaito za buraka . Omuhara ajwire esati ya mutare akwaitse egaari arikutamburira omu muhanda ogwa kitaka gwetoreirwe emiti.

Abantu beemereire aha rubaju rw'amaizi, kandi abandi bari omu maato bari omu maizi abeemereire bari omu maizi aha rubaju hariho omukazi ari omu maizi

Akatare karimu amanju maingi gombekyisibwe amatafaari hamwe n'emiteehimbwa harimu n'emotooka hamwe n'abantu aha rubaju hariho emiti eyetoraire.

Kamina eshakarisize amabaati hariho omuceeka eyetoreirwe emitumba ey'ebitookye obuseeri hariyo agandi amaju.

Omushaija ayemereire aharubaju rw'eduuka. Ajwire eshweta ya mutare n'empare ningwa. Aharubaju rwe hashutamiho omushaija.

Abantu babiri barikwiruka aha mupiira omukishaayi omwe ajwaire esaati erikwiragura nana empare erikwiragura ekishaayi kyetoreirwe emiti.